Hayssafe bollan aawati sinthara dunguza moy7o may7di gaabe may7di dunguza qoobe aathidi banta sinthe maata wothidi dewos enta guyenka dumma dumma asati de7eettes.

Hayssafe bollan issi aayoy ba na7a sakettin idimmada yidayssanne haakime kitibate emmizayssi beettees giziskueerakka daro asati banaay dimmidi yida.

Hayssappe bollan de'iza misilen nuni xeellishin gita pooqe beettees ha gita pooqenka sinthe baggara deiza asi medhida haaththey deees ha haaththenka asay waana waanaana woththidi deizayssakko.

hayssafe bollan nu beyiza misiley issi gita pooqe keeththay ha simmidi deizayssa bessees ha pooqe keeththafekka sinthe baggara ogey de7ees ogappeka ha baggara adharettida puteti de7o sona

hayssafe bollan de'iza misilen nuni xeellishin issi lo7iza pooqe giddon deiza daro asati shiiqetidi ha simmi eqqidi de'izayssa beyeettes ha asatappea heedzdzu asay uttidi foto dendizayssa beyeettes

hayssafe bollan de,iza bisele nuni xeelli shingita pooqe keeththay ha hora foto dedidayssa beyeettes ha pooqe keeththaykka hospitaaleya gees izappeka sinthe baggarakka axirey aduse axirey axaretidi deees

hayssafe bollan nu beeshin bagga asati shaashe shaayizayssanne uttidi qoriza asay beettees ha asatikka baynta huphe bolla shaashe qaccidi de7osana

Hayssafe bolla de iza misilen dunguza muyo may7dayssara issi paranjaadera goppizayssi beettees paranje geenga issi dunguza may7da ddey eqqididizayssi beettees

hayssafe boldan giita phorqorediza keeththa garse asasi shiiqeti uttidi gowase kaayiza nayta beyizayssa mayssi misiley qoncisees kowase kawiza naytikka beettosona

hayssappe bollan de'iyssa misilen nuuni be'ishin Arbamincen beettiza paaradays giza looje beettees hayssankka paydon ichchashappe daro dumma dumma qommo bandirati kaqetidi de'ettes

Haysafe bolla deeza ypisieshi dalga keeththati beettosana hayssatikka cigilonne hayfespeyishin la7i dayssa yani baggarakka asati eqqiri deyoosa

Hayssafe bollan de7iza misile nuni xeelli shingi ta pooqe keeththay ha simmi eqqidayssa beyettes ha fooqe keeththeyka bothanne karetha qalameti ettidi deees izappeka sintha baggara dumma dumma mithatidi oosona.

issafe boldan dunguza memayida baawatara aayotara uttidi deaysi beettees inta sinthanka maatay de7es hayssika gaammos guugakko

Haysabe bolla dungozafe medhettida oddi bolla paydon heedzdsabe daro asatti pitidi deoosana sintheraliza aawatikka banta hoghe bolla qoobe bothidi deyoosana

Hayssafe bollan de'iza misile nuni xeellishin daro asati shiiqettidi deizayssa eettes ha atakay uttidinne guye baggan deiza asay qasse eqqidi deizayssa beyettes intafeka sinthe baggan deiza issi nay gamo dunguza sharbe aththidi deees.

hayssafi bollan deyisaisile so7o oydo bolla asata shiiqi ekkidi zeretizay weekkoa qofa laamettizay beettees hayssika geresen gidideessi eretees

Hayssafe bollan de7izayssan carey woykko gita aaththay beettes hayssa giddonka dumma dumma cililo maathati dichchishe de7oosona ha haaththa gede bagganka zumati beettoosona.

Hayssafe boldan daro asathi shiiqidi kofa laametishe durossana hara gede uttida asatikka zo'o koote maydi deyoossana hayssatas pa zokko bolla masqalay xaafeti dees.

Faysafi bollan deyiza misi limo nipiyessin asati keekidu aspalte baassis hayssinne diiyisi hayssi beettees hayssatekka banta koshen akafanne dummo dummamish oykkida.

Issi bollan de iza misile nuuri deeshen adra ince haylle erizoossen gaamma asato tunduza muydi gaabe huydi bafushen maata ykkidi yo'o masqala giidi bonchiza yyssi beettees.

hayssafe bollan de7iza misile nuni xeellishin lo7iiza irizorte geetettiza bessey beettees harzorteyka haahora poto dentidessa erisees harizorte sunthayka hayele irizort geetettidi xeygetees beettizayka arbamincenko

hayssafe bolla nu beyiza misiley daro asati issi keeththa giddon shiiqeti uttidinne eqqidi deizayssa bessees ha asatappeka guyen nam7u poshcherey ladafetidi de7ees.

hayssafe bollan dumma dumma asati issife shiiqidi dubbushanas giigettizayssi beettees hayssatikka oyde bolla uttidinne bentas qase xaraphe sinthe muthidayssi beettees

hayssafe bollan deiza misile nuni xeellishin daro asati shiiqettidi issi gita addarasha giddon deizayssa bessees ha addarasha giddonka deizay daro zuuren deees ha zuurappeka heedzdzu zuurey lo7ethidi beettees

hayssafe bollan beexa misini samaye qoobe aaththida daro asati beettosona hayssatikka shiiqeti uttidi dayizayssi beettees sinthen heedzdzu asati dayi shinayta guyera qasse daroy dees

Hayssappe bollan de'iza misiley nuni be'ishshin dunguza may'o may'ida asatinne dunguza qoope woththida asati deizayssi beettees issi awaykka baa ayfe bolla manaxire wothidi de'ees

hayssafe bollan ussi addey karetha mala maydi ba kushe maygirapoone oykkidi ba qofa asas aaththizayssi beettees haaddaska hu7ey go7a gidiidayssa hayssa misilappe beettees

hayssafe bollan issadey soho shemiza mayidi oyge bolla udtippe qofa haasarizayssi beettees hayssiadeykka kushen qalabate aathsitida iizashchenka hara asati duas

Hayssafe bolla baggara nu beyiza misiley daro asati shiiqeti uttidayssa beyettes ha daro asatappeka oyddu asati sinthen uttidi de7oosona oyddatappe issi naykka luuke bolla xufe xafishe deizayssa bessees.

yssafe bollan de7iza asata noni beishi sinthenetida oyddo asati cencha kowaase kaawa sancheti mayza malaya mala may7da urtidi deyoossana intas bee baggarakka daro asati doossana

Hayssafe bolla nu beyiza misiley daro asati shiiqettidi uttidi deizayssa beyeettes ha asata giddonka heedzdzu asati sinthe baggara uttidayssa beyeettes intika gammo dunguza qamise aaththidide oosona.

hayssafey bollan issi aaway koote maydi barsera qashe samuse aaththidi manathirekka aaththidi borthawde bolla ottidi ba kushe mayzirakone oykkidi ba qofan asas hasayizayssi beettees

massafe bolla dunguzanne dumma dumma mayo mayda asati uttididizayssi beittees asatikka samay qoobe banta hophe bolla woththidi de7ettees

Hayssafe bolla nu be7iza misiley oyddu asati ha simmi eqqidi deizayssa beyeettes haasatappeka nam7ay indokko nam7ay addekko entikka issi mala maxo qamise aaththididi de7ooson.

hayssafe bollan beettiza misilen issi maata keethey haa simmi eqqida be7eetes; ha maata keetafekka issi baggara uutta bonccoy beettes;guye baggara qasse kororuma bonccoy beetes.

hayssafe gollan de issa misile xibabenne daxa mayo may7idi detara indezabe shiqidi guppizayssi beettees issin diyakka giddo yelada haska gaadu gubbashi daate

Hayssafe bolla baggara nu beyiza misiley ichachu asati ha simmi eqqidayssa beyettes ha ichachu asatappeka nam7ay manadire ba ayfan aththidi de7oosona issi mala kootekka ba bollara aaththidi de7oosona

hayssafe bolla nu beyiza misiley ichachu asay ha simmidi deizayssa bessees ha ichachu asatappeka nam7ati ceeyga gidishin heedzdzati gashe naa gelidayssa bessees

Hayssafe bollan nu beyiza misiley ichachchu asati hasimmi eqqidayssa beyeettes haichachchu asatappeka issi niya indokko izakka bakushe maygirafoone oykkada ase haasayeshe deizayssa beyeettes.

hayssafe bollan deeza mishinen beechcho asati beettoson giddon diza erappe phawudhdhan ay giddo tookkara de7awusa metara disa asatikka pantashe bolla gaabe ekki doossan

Hayssafe bollan gashe maata keeththe beettees amaata keeththe siltxenka ciri lo maatatinne goerakka dumma dumma cili lo mithati beettetes puda baggarakka geeshsha sagoy beettees.

Hansafe bolgan ammano aawati yuwudi cimatetha oochizayssi weettees hayssafa mintanayonu na as immite giza addera indora gatethanas ootetizayssaqo

Hayssafe bollan deiza misile nuni xeellishin daro mehe shiiqeti eqqidi deizayssa beyeettes ha meheta giddonka issi niya intafe medhon dummata ekkawus intikka ubbay paranjekko.

hayssafe bolla nu beyiza misiley booththa waraqate bolla xaafettida xuufe beyettes ha xuufeyka karetara yuugidi xaafetidi deees zo7o qaalame bollaka tiubigiza xuufey deees ha xuufeyka booththan xaafetidi deees

hayssafe bollan de'iza mishile nuni xeellishin booththa waraqate bolla xaafettida samaye qaalamenne samaye qaalama bollaka fesebuk giza booththan xaafettida xuufe beettees

Hayssafe bollan deiza misile nuni xeellishin daro asati shiiqetidi issi gita addarashe giddon uttidayssa beyeettes ha asatikka bayntas ambasadere giza may'o may'idi ba kusha pude dhoquustidi deizayssa beyeettes.

Hayssafe bollan deiza misiyononi beeshinbootha ne dumma dumma may7o may,da asay sibse ba shirqeti uttidi baynta qofa laamettizay ssibeettees sintherakka heedzdzu boykko oyddu musolime ammano kaalliza indoti doosson.

hayssafe bollan banke sooppekisipa erisoy beettees ha erisoyka naagettana mena wootizayssakku issi indiyakka shaabe baba hu7e bolla xaaxada beetaws

hayssafe bollan deiza misilen nuni xeellishin issi indiya ha simma eqqada haasaya haasayashe deizayssa beyettes ha indiyakka ba kushe maygirafoone oykkada haasaya hasayawus izi sunthayka fire geetettawus

hayssafe bollan de'iza misilemi be'ishin giita oge beettees. hayssanka kaame bishe dizayssi beettees. tilxara qan abirate sumeshinne abirate shubotinne dumma dumma pertiti beettes

hayssafe bollan deriza misilani geeshin asati oge gigis zayssi beettees hayssanka gita mabirato shipo okkida ita pooley dees issi kaamika beettees

Hayssafe bollan issi injineore damayo maydi ba hudhe bollaka booththa qoobe wothidi payfe bolla pumanaxire wothidi ekkirizayssi beettees ba qodhe bollaka karetha kire qachides.

Hayssafe bollan de7iza miside nuni be7eshin issi addara issi indeera utibi deizayssi beettees addeyka ba ayfen manaxire aaththidi ba qofa haasayishi dizayss beettees.

hayssafe wogan debga misiyneni beysu issi xarapheygeoshon heedzdzuyde shiiqi uttidayssi beettees ha bagkara qasse cushshaycu izayssi beettees haanka maatay hiixattidis

hayssafe bollan de7iza misile nuni xeelishin koobilistooney deiza biittaynne ha simmi laxafettida poscherey beettees ha poschereykka zahara afukadonna qursa qurs giza xuufer deees

hayssafe bollan de iza misile nuni xeellishhin koobilistoone biitta bolla eqqida nam7u nayti beettoosona ha nam7u naytappeka issi niya migibeso pitilefiten kushe meceteshi de izayssa bessees

hayssafe bollan issi karetha mayo mayida adey eqqidi dees izaachen ka tophiya bandiray dees iza guyenka nashonal bankofi ethitophiya giza xufey beettees

hayssafe bollan beyiza misiley gita suuqey beettees ha suuqappeka pure baggan paaxe daabbonna kiepe gagera giza poschere laxefetidi deees suuqappeka sinthe baggara asatikka beettosona bajaaje giza kamekka beettees

hayssafe bollan deiza misile nuni xeellishin booththa galal7onne samaye qalame bolla xaafettida xuufe beettees ha xuufa giddonka boota qalamen ti ettida xuufan deizayssi taks be sefeqede be hizbilay ye miican ida aydelemgiza xuufekka deees

hayssafe bolla nu beyiza misile booththa waraqaten samaye xuufen xaafettida armanne izaafe garse baggan ministeri ofuri feenu woykko yegebiyosh mister giza amarathonne paranjethon xaafettida xuufey deees

Hayssafe bollan de7iza misile nuni lishin dasati shiiqeti uttidayssa beyeettes ha asatappeka usuppunati daraphezan daggafeti de7eettes hankoyssati oyden kanche uttidi de7eettes

hasape bollan asati shiiqeti uttidi dubbushizay woykko haasaya laamettizayssi biittis hayssata giddonka issi in duyde awas usoppunati adti didayssa beyaadis

Hayssafe bollan nu beyiza misiley laapun asati uttidi wuyyite woyaya'ettizayssa beyeettes ha asatappeka sinthe baggara ha simmi uttidadey deees ha simmi uttida adda sinthenka tophea bandira eqqidi deees

Hessafe bollan de'iza misilen bitisebi kafina ristooranti giza kaththasoy beettees iza sinththenka baysettiza miiththati shigidi de'oosona issi addeyka gede gelizay beettees

Hayssafe bollan deyexa misiimon geessa asathi issife shiiqati uttidi doyetida projektore beyshi dizayssi beettees hayssa sinthenka truphiya bandiray eqqidi dizayssi beettees.

Mesafe bollan asati wuri shiiqidi issife kath mizayessi beettees kaththayka ethashu son shiiqides asas hushshikka imitti uyishenne mishe de'osona dhushsha sinthayqa fanta.

Hayssappe bollan de'iza misile nuuni be'ishin taman xuugidi wora ongizayssi beettees ha baggarakka issi keeththa maburate poo'ishe beettees tamaykka exxishe dees

ayssafe bolla issiyadde bolla metoy gakkin booththa may7o may7da haakimeti issintho maadugeykka koyro maado immishedi oossana issi addey mayda may7a bollafa ambulan sigiza xuufey dees

hayssafe bollan de'iza misine asati issife shimqi eqqidi haasay naamutizeyssi beettes issi addeyka haasayi shu dees zaattin qaqame samayi daandoy eqqada daas

hayssafe bolla dey zakashe naytaninibbe ishin wodey ehida simintora haaththara walakkida mashine simntora haaththara walakkishe de oosona hayssatikka zarphe oohthishe digayssa geyettis

hayssafe bollan deiza misile nuni xeelli shingita fooqe keeththe beettees ha fooqe keeththe guye bagganka daro fooqe keeththesi daradaretidi deizayssa beyettes izappe sinthe bagganka addarashe addarashe nam7u addarashe beettees

hayssafe boan nam7u asati beetooson issi addeyka tophiya bandira pude kalqishe deees issi addeyka ba kushenu ekkidi eqqides enta guye baggarakka gita keeththay beettees.

hayssafe bollan deiza misile nuni xeellishin gita kooqeti nam7as eqqidi deizayssa beeettes ha nam7u fooqefetappeka sinthe baggara issi lo7iza abebay toketada de7awus

Hayssafe bolla deyida keeththa nunni beyishin bure keexxetishe diza keeththe gido issi beettees hayssika keexxettidi wuronnaa keeththefa ini tiixanka asati shiiqetidi eqqidosona.

Hayssafe bollan deiza misile nuni xeelli shingita pooqekeeththe beettees ha kooqekeeththa bollaka samayenne galal7o malke dimlaytey yuushon dxaaxettidi deizayssa bessees izappeka duge baggan yetanisportinna teknologi ministergiza xuufey de7ees.

hayssafe bollan deiza misilennuni issi cencha kowaseqa uncata mananamay7o maydaddey sintha mittidi ba tira bolla manaxire woththidi beettees iza beenqadaro asati deettes

hayssafe bollan de'za gita keeththe woyko addarashen karetha medo oykkida oydesi shiiqettidi uttidi de7osona sa7anka zo7o miixafey uttidees

Hayssafe bollan nu beyiza misiley gita gita fooqeti issife shiiqeti deizayssa beyeettes hafooqeta giddonka galal'o amabrate xompishe de'ees entafekka sinthe baggara guutha kafe beettawus.

Hessafe bolqan de iza misilenini beeshi bootha qalameratti ittidi keehippe lolo'iza gita keeththay beettees hayssanka garsen asati uttidi de iza hassa beyanas dandayettes.

Hayssafe bollan goommay diza oydey biettees ha uyda sinsenka dasi giza xaraphera iza bolla qasse komputerey uttidi dizayssa hayssi misiley taas poncisanas dandayites.

Hayssafe bollan paydon tammafe daro gidiza asati banta kushen toqa bayndira kashe oykkidi eqqidi de oosona issa tdeyka migirapoonera haasayi shide ees.

hayssafe bollan de iza misile nuni xeelishin gita kaame biitta bookkizayssa bessees haga kaameykka doozere geetettiza kaamekko izappe guye bagganka wuro nasoy beettees

hayssafe bolla baggananu beyiza misiley gita fooqe kiyethe sinthen deiza dalga aspaltenne daro aziwazi beettees hayssafe zo7o milikite mithayka beettes

Hayssafe bollan de'iza misile nuni xeellishin gita pooqey beettees ha gita fooqeykka malkey boothth gididayssa bessees izappeka sinthe baggara lo'iza mennafishay deees.

Hayssafe bollenno beyiza misine daro makinay salafettidi hayhe deizayssa bessees ha makinappeka sintha baggara heedzdzumatere ase darabidinne hari deiza issiniya enta guye simme xeeli hedeizayssa beee.

hessabe bolla deiza misilen doktoreti woykko haakkimati hissiyasa bolla wo7izayssenne ho7on raggizayssa eranas go7ettiza mashine bettees

hayssafe boldan issi aaway satetihi parandyara issi dodna dere asara akami paxidiyo hoyti kodi sheppu dessado dentidi xoosse galatiza si betetes

Hayssafe bolla deiza misile nuni beeshin issi haakime hargettidi yida naas dhale wostidinne aadqun sati mittanako bessi shenne yooti shedizayssa ayssi misiley qoncisees.

Hayssafe bollan nu beyiza misiley issi addey ha simmi eqqidayssa beyeettes ha addeyka ba manaxira asidi deees izikka asi maygirafoone oykkin haasaya haasayishe deees

hissafi hormon de iza misilemane beeshin issi paranjadey issi aawa ayfi beyizayssabeykko akamiza issi beetties izaachchenka issi shoo she qachida aaya utta dawusi

Hayssafe bolla deessa misilay umes yallishin yotu asay maas imiididayssa beyetes ha hedzdzu asatappeka sinay issin dees sartifikeete immishideys hayssa bessees.

Hayssafe bollan deyiza misile nuni xeellishin oyddo asati ha simmidi eqqidi deeizayssa beyettes ha oydatappeka heedzdzati sinthe baggara de'oosona intika heedzdzatappeka issi nay maygirafooney oykkin nam'ati haasayishe de'oosona.

haysafe bollan essiaaya mangistesi intas aqimu woykko kulbatey baynta asas dikumani denssa ekkada gulbatada asanne xousse galattizayssi beettees

hayssafe bollan deiza misile nuni xeellishin issi adde eqqidi deizayssa beeetes ha addeyka gamo dunguza pooxa be qoodhe bolla yeggidi manaxire shamiza bolla naaqidi komputere beyizayssa beettes

hayssafe bollan deiza indiya issi saketida naa oychana siyaada hospitalen dezayssi beettees izakka nayyo dimmada de7awas naynaka bicca hoykko yelela mana maadas

Haysappe bollon de7iza asa qamongeeshin haakime son de7oosana hayssatappeka issi nay adde issi nay indo haakime deettes worikka paydon ichasho asati eqqidi de7oosona

hayssafe bollan de'iza misilen nuni xeellishin daro asati shiiqetidi ha simmi eqqidayssa be'ettes ha asatappeka giddo baggan deiza asati manaxire aaththidi de7oosona ha bagga xerzen deizadey samaya shurape aaththidi de'ees

Hayssafe bollan deiza misilen nuni xeellishin ichachu aakimeti hasimmi eqqidi deizayssa beyeettes haakimetaka issi adda zin'isidi akami deizayssa beyeettes.

Hasape bolla hissakettidi haakimesuidi hiskida asati beeteosona issi nayafasom7a bolla ashshafitada dawus garsebagarakka garetha istalada ayqu qachettidi deeees

Hayssafe bolla nu beyiza misiley qoncisizayssa mala laapun asay ha simmi eqqidayssa bessees ha laapun asatappe dam'u pooliseti beettosonna intafekka issi nay lo'iza ambasadere aaththidi ba kiisan medaliya dardaridi eqqidi deees.

Hayssafe bollan de'iza misile nuni xeellishin usuppun asati beettosona ha usuppun asatappeka issi nay uttidi deees inta giddonka daroy paranjekko.

Hessafe bollan issin diya majarake bolla kezada iqqa ba haasa aweykko ba qoqaf aaththizayssi beettees haandiyakka zo7o xilateraliza xibabe mayada deesayssa be7anas danda7ays.

hayssafe bollan nu beyiza misiley usuppun asay ha simmidi eqqidi deizayssa bessees ha usuppun atappekka issi niya uttada alga bollan uttada waraqase ba kushen oykkada deizayssa bessees

Hayssafe bollan deiza mishile nuni xeellishin booththa poscherey ha simmi laxafettidayssa beyeettes ha poscherappikka guye baggan axire daggiza wazi deees ha poschereykka wigin kiliniki naymirmera maykelgiza xuufey de7ees.

Hayssafe bolla nu beyiza misiley daro asati ha yishe deizayssa beyeettes ha asatappeka sinthe baggara deizay issi indira issi addera ha yishe beettosona izetappeka addey manaxire aaththidi deees.

Hayssafe bollan shiqiday sa nonbeshin aayyo yelesizakkifinne asati gilizayssi beettees ha galiza asatappeka sintera diza na7aadeti panaxide aathida

Hayssafe bollan issi boot sama yo mayi dabban kere ti betoson ha7y doyka asatas daro widishin sinsereti zaban kerey komputere garsafe woreqete kessi shidizayssi bettees.

hayssafe bollan paydon ichashappe daro asati shiiqeti maashime dolokeeti kessiza hayssafe eettees aasatappe kayssimo dolokethadoydi kessanas gizayssi beettees

hayssafe bollan deiza misilen nuni xeellishin gita pooqe sinthen gita ginbe axirey beettes ha ginbe axirapke ha baggara ichachchu nayti pude woxxishe deizayssa beyettes ha ichachchu naytikka yuunuforme maydi de7oosona

hayssafe bollan de7iza misilen nuni xeellishin gita aspalte beettees ha aspalta ha baggan bee medan medabi gizayssenne bodditi giza xuufe beettees ha beestise medanit medebir gizaykka bees pos sherera deees

Hayssafe bollan de7iza misile nuni xeellishhin daro asati shiiqetidi haayishe deizayssa bessees ha asatappeka issi nay ba kushen silke oykkidi haythan woththi daggafisidi haasaya haasayishe deizayssa beyette.

ha issafe bollan deeza silenonbeishin issi naayy tamman nam intho so shaal tupileppe han intho kizidi shalla mitizayssi beyettees hana7a guyenka shumobiraate shubey dees

haysape bolman garo asati beettetes hayssatappeka issi nay sinthem eqqinon okushes intxi miccidi asas yootizayssi beettees ba huphenka zo7o qoobe aaththidis

Hayssafe bollan de'esame silemigeshin diraytoman digiza tamarese bettins hayssan bollakka biidi xompete giza xofey xaafettidi deees

hayssafi bollan de'izaamesinin awayotinne dumma dumma asati kezidi gade goyishinne zare yiini sishe dizayssu beettees banta hudhe ollaka shaashe qaccidi dewettes ha kushenqa akafo ekkia

Hayssafe bollan deiza misile nuni xeellishhin issi addey ha simmi uttidayssa beyeettes ha addeyka be sinthen komputer ooththidi bochechishe deidayssa beyettes izappe guye bagganka maskootey beettees.

hayssafe bollan dehisa misilen yunbeeshi heetzdzo asati beettosona he tixanka indoy deyas giddon deizadeyka baay be duuna aygirafonne wikkidi ba qofa asas shiishshi shilizayssi beettees

Hayssafe bolla nu be'iza misiley daro asati shiiqeti eqqidi duufo bookkizayssi beettees hayssatikka daro asati daro duufo bookkishe de'oosona

Hayssafe bollan leeza misile dunguzza xibaba may'da issindeya yaada hedigane qanxishin beettees izaacheka dunguza may'onne dumma dumma mayo mayda asati de'urosona.

Hayssafe bollan deiza asati woge zaara giigissi shedizayssi beettees haasadekka panta kushen akaafa doomanne dumma dumma miisha oykkidi de'osona.

haysafe bolla nam7u nayti dunguzafe milettida may7o may7ishin onkosheti qasse dumma dumma may7o may7idi oyde bolla shiiqetidi uttida asati bettetees issi maneka ba huphe bolla manoxida oochida

Hayssafe bollan paydon ichachappe daro asati buro oosettishe diza ogera ha7i hayssi beettees issi indiyakka ba huphe bolla qoobe wothada de7awus.

hissafi bollan deessa misilin issi qita soo7i beettees qaso toska dumma dummacha pilacthi deettes kare bollakka maatan nuiqiti deette izaassa bessees

hansafe bolla leiza musilemini goyssi hula bolla mirica guddayo ciiyiza xoofe xaafati yidees yaas duge baggarekka leyu chilot giza xoofe dees huulaykka dooyagingayssa birsele bissees

hayssafe bolla naa misilen ichachun asati beettosana heedzdzati temaari anjetti shamayiza may7o mayidoosana nam7ati qasse booththa may7o maydi entas waraqatin moossan

Hayssafe bolla nu beyiza misiley daro asati shiiqettidi uttidenne eqqidi deizayssa beyeettes ha eqqida asatappeka issiniya karetha gawone aththada manaxiresa ba kushe magrafoone oykkada haasaya hasayizayssa bessees

hayssafe bollan de7iza misile nuni xeellishin issi naay ha simmidi uttidi haasaya haasayizayssa beettes haaddeyka maygirafoone oykkidi haasaya haasayishe deees izikka ba kushen qaala

Hayssabe bolla deesa misi yuunibeshin karetha may'o woykko tamareti injetishe may'iza may'o wurikka maydi madreke bolla kezi baynda kushe dhoqu istidi qaala galizayssi weette..

Hayssappe bollan deysa asilaygooni xeelrshin issi hadde yoyde bollaa simmi uttidayssa beyetes hanaaykka ba kushaka tenan qashi ti dide izen sa be7ete baasika karethara zo7ora wala ka shu raabe aathti si xedees

Hayssafe bollan deyiza misile nuni xeellishin heedzdzu asay ha simmidi utti deizayssa beyeettes ha asatappeka sinthe baggara deiza qarapeza bolla daro waraqatenne haaththe shaashika shiiqeti uttidayssa beyeettes.

hayssafe bolla beettiza misiley issi dalga keeththey ha simmidi eqqidayssa beyettes ha dalga keeththa sinthenka lo7iza dizaynen axarettida simminto adhere be'ettes

Hayssafe bollan heedzdzu asati bettosona hayssasappe nam'atikka kushe pude dhoqu histidi tamarida timirten ooththanas qaala geliishshe de'eettes manaxireka aththida

Hayssafe bollan de iza misilen nuni xeellishin booththa waraqate bolla xaafettida hamsaygna amet leetoch dimx le seetoch ikulneonet inna lebelexegech itiophiya giza xuufey beettees

hayssafe bollan de7iza misile nuni xeellishin issi addey ha simmi uttidi haasaya hasayizayssa beyettes ha aaddaykka bes karetha gawune aaththidi deees izappeka sinthe baggara pirezidenti giza xuufey de'ees

hayssafe bollan issa adde komputere doydi uttida issi beetees izas kuye wagara kazdzu oomedhoykkida ita xaradhihegamoosey ittees

Hayssafe bollan deyiza misiley nuni xeellishin daro asati shiiqeti ke7idi katama pito pittizayssa beyettes ha asatappeka guye baggangita pooqey deees ha fooqa bollanka itiophiyan gidibanke armay beettees.

hayssafe bollan deiza misile nuni xeellishin daro asati shiiqettidi iitatha haylande pittishe deizayssa beyettes ha iitatha hayllande pittishe deizayssatappeka issi addey zo7o koote aaththidi pittishe dees

hayssafe bolla nu beyiza misiley daro kaameti issife shiiqetidi eqqidayssa beyettes ha kaametappeka sintha baggan deiza kaamey iskabatere geetettiza kaame aynetekko izikka biitta kaahishe deees

hayssafe bollan de'iza misile nuni xeelshindaro asati shiiqetidi deizayssa beyettes ha asatikka qoshasha pittishe deizayssa bessees bayntas qoodhensharbe xaaxi xaaxididi oosoda

Hayssafe bollan issi booththa medho oykki daggiza kaame iitathala giddofe hessi qollishin beettees asatikka madabara oykkidi matan eqqidayssa beyanas dandayettes saloyga beettees.

hayssafe bollan deiza misile nuni xeellishin daro asati shiiqeti ke7idi katama pittizayssa beyeettes ha katama pittizappeka ha baggay ne issi madho karetha may7o may7idi deizayssa beyeettes

hayssafe bollan de'iza misilan nuni xeellishin gita kamey kartoone caanidi bizayssa beessees ha kartoone caanida makinappeka gede baggan haaththey deees

hayssafe bolla nu beyiza misiley daro asati shiiqettidi deizayssa beyeettes a asatappeka guye baggara deiza asati aspalte bolla eqqidi deishin sinthe baggara deiza asati biitta bolla eqqidi biitta pittishe deizayssa beyeettes

hayssafe bollon de7iza misili nuni be7ishin zo7onne booththa meda walaka oykkida gita kawami gede bizayssi beettees qaamati canka gita keeththi dizayssa iyo dandaays.

haysafe bollan de'iza misile nuni xeellishin daro asati shiiqeti salafettidi de'izayssa be'eettes ha asatappeka gede baggara biheraawi metawuqia woykko fayda kard agalgilot maykel giza xuufey ka gita posterera laxafettidi de'ees

Hayssape bollan de'iza misilen nuni xeellishin caraqa idimubaare giza xuuf ne pude baggan naashonal aydi biheraawi metawqaqiza amarathora ingilizese xuufera de ees izanka musilimeta ba7aale geetettiday erettees

hayssafe bollan deyiza misilen samayo may7o may7ida ooso ooththiza asati qomputere xaafizayssi beettes issi macasiyakka baayfe bolla manaxire wothada de7awus

Hayssafe bollan deiza misilemunibeeshin samay may'omayda asati issi biironuthudi deiza issi biittiis awuttida asatappe kayssi maqasiya ba ayfe bollan manathide wothidadoes.

Hayssafe bollande iza misilen nuni xeellishin laapun asay haasi meqiresa beyettes ha laapun asatikka ubbay ambasadere giza may7a maydide oosona entafekka guye baggan fayda giza xuufey beettees.

falsafe berzen hissi naya bahodhe laalada paydas liyo qutirera payda gaamettiza qutirera ziida issa eriso naashonal aydeppe ekkadus

Hayssafe bollan issi indiya karetha mayo mayada oyde bolla uttidayssi beettees ha indey sinthenka dumma dumma miisheti de7oosonna izis guyerakka dooyettiza wulay dees

hayssafe bollan de'iza misilen nuni xeellishin daro asati shiiqeti eqqidayssa beeettes ha asatappe sinthe baggan deiza addey maygirafoone oykkidi haasaya haasayishe deizayssa beeettes izikka ba hu7an qoobe aaththidi deees

Hayssape bollan nam7u xibabe moyda undosara issi adde hala qase sindo shiiqete eqqidayti beettees xibabe moyletappe issi miyakka gibappe oykkada de7awus.

Ayssafe bollan de iza mishiri muniweeshin boothcha shamizi may7iza addey beettees faayfe bollakka manaxire wooththidi gita qoobekka wooththidi deys zageerakka badalati de'ettes.

yssafe bollanga paydon ichashu poykko supuna gidiza asati shiiqi uttin issi xibabe mayda indoy hentas tukke pentisizayssa bessiyes asatikka hisisife shiiqidi uttidi deyoosona

Hayssafe bollan imathati boykko tamalodi bida imathati haa yiishin dunguzanne dumma dumma mayo may'di asati mokkishin saroteth halametizayssi beettees ba koshento maata wogi

Hayssafe bolla nu beyiza misiley daro asati shiiqetidi issife uttidinne eqqidi deizayssa bessees he asata giddofekka daro asati gamo dunguza may7o may7iday ii poota beqoodhen xaaxida asati beettosona

hayssafe bollan de'izayssan issi kamey sinthen nam7antho kaamey qasse guye dizayssi beettis guyerey iza kaame ba bolla daro asata caani dinne dophiya bandera asay pude dhoqusti oykkiniis

Hayssafe bollan deiza misile nuni xeellishin nam'u asay ha simmi eqqidi deizayssa beyettes he asatikka kusha oykketidi de7oosona entapekka issi nay tophiya aysso aawa dor ahimede abi geetettes.

Hissafe bollan deiza asasanunbeshin dulxigina malana maymoydi dibbetetes issi nayakka xibabe mayra de'awus iziyachcherakka karetha koote maydade beette.

Hayssafe bollan deiza misilay nuni xeelli shingi ta hinxa keeththe giddon deiza heedzdzo asati beettosona ha heedzdzo asatappeka issi niya indo gidishin izakka maxo qamise aaththada deawus nam'ati ambasadere aathidi de'oosona.

Hayysafe wolman deiza misine karetha mahame dumma dumma hara may7o may7idi asati issife shiiki utti dubbushi zayssi beettees wurikka baynta sinthen dabtarenne eskibirto woththidi kaallishe deyosa

hayssafe bollan nu be'iza misiley issi addey ha simmi eqqidi haasaya haasayizayssa be'ettes addas sinthenka oyddu maygirafooney eqqidi iza si'she de'es

Hayssafe gollan deiza satami beeshe issi zo7o pootomada inda asate shiishoda haasazayssi biittees isi geerakka dudhe bayndira de'ees

Hayssafe bollan de'iza misile nuni xeellishin issi indiya issi indiya bolla gede simma uttidayssa beyeettes ha'i indiyakka mazo qamisi aaththada deawus be qoodhenka sharbe xaaxada de'awus.

Hayssappe bollan de'izeyssa nuuni be'ishin paydon keehippe daro asati issippe shiiqetti uutti dubbusha shiiqiday beettes sinththara diza addeyka tera bolla manaxire woththidii de'ees

hayssafe bollan de'iza misile nunixeellishin heedzdzu asay ha simmi eqqidayssa beyeettes ha heedzdzu asatappeka nam7u asati poolise moy7o may7di poolise qoobe aaththidi deizayssa beyeettesb

hayssafe bollan de'iza asati makelakkiya malaya mayo mayidi salafette eqqidayssa bettees sinthen diza asatappekka issi nay tira bolla topphia bayndira qachin issi nay qa dhoqu hsti oykkids

Hayssafe bollan deessa misiamibeeshi makilakiyaa may7onne poolise may7o mayda asatara hara dumma dumma may7o mayda asatikka walaketi shiiqidi uttidayssi beettees

hayssafe bollan deiza misilen nuni xeellishin issi addey ha simmi eqqidayssa beyettes ha addeyka bashurabe kiise giddon silkenne iskirfto naaqidi deees

hayssafe bolla nu beyiza misiley daro asati shiiqetidi eqqidi deizayssa beyeettes ha shiiqeti eqqidi deiza asappeka gede simmi eqqiday gamo dunguza mayo may7idi deiza asati beettoos

hayssafe bolla nu beyiza misiley usuppunappe daro asati shiiqeti deizayssa beyettes ha shiiqetira asatappeka sinthe baggan uttidi deizay usuppunati beettosonna inta giddofeka issinay qoobe aathidi dees

hayssafe bolla nu beyiza misiley daro asati shiiqetidi eqqidayssa beyeettes ha asatappeka sinthe baggara daro asay samaye koppiya aaththidi ha simmi eqqidi deizayssa beyeettes inta giddofeka heedzdzay indoko

hayissappe bollan asati sifishi qeti utti dayssi beettees inta giddonka issi indeya sha sheqqada ba7aype bollayssi miya qase manothera othada beettawus inte sinthenka hayllandera haaththey deees

hayssafe bolla nu beyiza misiley gammo addebaabay geetettiza addebaabaya matan shiiqeti eqqida asata beyettes ha asatikka sinthe baggara deizayssati tophia bayndera pule dhoqu histi oykkidi de7oosona

hayssafe bolla nubeyiza misiley nam7u asati ha simmi eqqidayssa beyettes ha nam7u asatappeka sinthen sinthen baygrafoone beettes qenta garsenka xuufey deees teqilay minister abinnaye farnsaawu pirezidanti yesexuti gaara meqlaca giza xuufey amarathora xaafettidi deees

hayssafe bollan de'iza misile nuni be'ishin asa bolla yeefo yeekkizasati beedoson yeefo dandan misasatikka de7ooson karetha mayo mayida adeyka betes

Hayssafe bollan iza misile nuni delishin daro ati edaase garsen deizayssa beyeettes hadaase garsenka deizay dandaa ekkizayssanne dandaa immizayssa gididayssa erettees.

hayssafe bollan deiza misile nuni xeellishin oyddu asati eqqidi deizayssa bessees ha oyddu asatappekka nam7ati issi nay immishininne issi nay zaaridi ekkishin bessiza misiley deees

Hayssafe bollan deessa asasa mimifeshin kaxxare giddon biltizina parte doorete giza eriso erisishide oosona genta guyenka mithara ooththettida gita nam7u keeththey beettees

hayssafe bolla baggara nu beyiza misiley issi addey oyde bolla uttidi haasaya haasayizayssa beyettes ha addeyka tophe aysso aawa dr ahimede aabi geetettes

hayssafe bollan de7iza misile nuni xeellishin issi addey ha simmi eqqirayssa beyeettes ha addeyka shamiboosta shemize aaththidi deees izappeka guyen lo7iza lo7iza abebati tokketidi de7oosonna

assafe bollan issi addey manaxirey aaththidi karetha koote maydi gaaththara bosta shamize ma7i baqo faasas kiita aaththizayssi beettis iza sintheka komputerey dizayssa bessiis

Hessafe bollan dere doppheya ayssiza waanna mere aymede abi kushe dinthidi qaala gileezayssi beettes ha baggarakka issi indiya kushe denthada qaala geltishshashe de'awossa.

Ayssafe bolla nu dere topheya ayssiza maarey aymede abi ba qofa asasa shiishshidi haasayis hayssi beettees hayssika booththa oyde bolla uttidi a sinsen komputere dooy wothidi dees

hayssafe bollan deiza misilen nuni xeellishin daro asati shiiqettidi uttidayssa beyettes ha asatikka islame geetettidi xeeetta ammano kaallanchata gididayssi erettees

hayssape bollan dehiza misila unifeshin dumma dumma mayo ma7edi gita asati gada giddo geli balala zariza hissi beettees issi addeyka ba qoodhen dongoza xaaxiyo iqqides

Hayssafe bollan deiza misile nuni xeellishin gita addarashe giddon deiza daro asati beettosonna ha asatappeka ha bagga macarashan deizay heedzdzatikka indokko

hayssafe bolla baggara nu beyiza misile nam7u asay ha simmi uttidayssa beyettes ha simmi uttida asatappeka issi nay tophea aysso aawa dor ahimede abi geetettes

Hayssafe bollan deiza misile nuni xeellishhin issi addey karetha may'o may'di issi maxo qamise mayda indiyo qaala gelitse dizayssa beyettes ha maxo qamise may'da indiya kushe dhoqu ustada qaala gelashe de7awus.

hayssafe bollan de7iza misile nuni xeellishin iitatha keeththe giddon de7iza matha keeththeti beettosonna ha keeththa giddonka deiza matha keeththeti qoodan usuppuna gididayssa beyettes izappeka guye baggan wori beettees

hayssafe bollen gaxare asas shilqeti eqqidi bilxilina doorise gizaariso erisise deyoosona enta guyenka mithara kanche ooththetida keeththay beettees

Hayssafe bollan heedzdzu asati eqqi dizayssi beesees bahuphe bolla yssi naybooththa qoobe woththides karetha mana xidekka wothides giddon diza indiya qasse bahashe bolla karetha shenxa wekkadus.

Hayssafe bollan deiza misile nuni xeellishin issi addey ha simmi eqqidi haasaya haasayizayssa beyettes ha addeyka itiophiya aysso aawa dr ahimede abi geetettees.

hessafe gollan hissayaddey karetha kotemmidi kaaththara poncha shampe may7i eqqi dalisi beettees izas kuye bakkarakka tophiya bayndina himshile ittishi deees

Hayssafe bolla baggara nu beyiza misiley nam'o asati firma faramishe deizayssanne nam'o asati enta pirmea xeellishe deizayssa beettes izaytappeka guye baggara itiophiya bandiray inne yegeze minister giza bandiri deees.

Hayssafe bellani siyatte samay medhokkoota may'idi garsera shamidi moyi uydo bella uttodessi beettees isa santanka woraqatesinne sirketi dumma dumma miyossheti de'oosona.

Hayssafe bollan deiza misile nuni xeellishin daro mitha keeththe eqqi eqqi eqi eqqi deizayssa beyeettes ha mitha keeththeyka oosetidi wurerenna izappeka sinthe baggara gita gita maatati de'oosona.

hayssape bolan de7iza misilen issi addey karetha koote may7di gaathan qasse booththa shamize aathidi manatsira aaththidi ba sinthen computer e dooydi uttidayssi bettees

hayssafe bollan de izayssa nuni beishin asati gade giddo gelidi banga shiishi layssi beettees haasatikka paydon echchashappe daro gididayssa hayssi misiletas qoncisanas dandayedis

Hassafe bollan haydon daro gidina asati botha wade bola shiiqi uttidayssi biittees inti uttidasonka sa'an maatan miceti desayssa beeettees.

hayssafe bollan deiza misile nuni xeellishin daro asati issi addarashe giddon deizayssa beyettes inta giddofeka uttidayka eqqiday de7ees intafe ichachcho asati sinthe baggan uttidide7oosona

hayssafe bolla deiza misine sinthe balqan yiddo asati ekidi geishin inda guyera qasse baydo ereto macoro asati uttidi da'idayssa hayssi misiley bessees.

hayssape bollan de'iza misile nam7u asati uttidi okki waraqate bolla paraizayssi beettees issi naa addeko yssi nan qasse indokko adde achchansa tophebandiray dee

hayssafe boznan de iza misinni piyassan diza posta keeththa gidettes hayssiza giitanne ayfes beyanaska lo7i dayssako ha baggara qasse duge biza oge xoqomees

hayssafe bollan deiza asata nuni beishin kaame giddon asati shiiqeti uttidayssi beettees issi neyaka ba kushen silke oykkado deyawos issineya qasse bira oykkadus

hayssafe bollan deiza tamareta nuni beshin tamaresa may7onne dumma dumma hara may7o may7di ka izayssanne ka izayssi beettees qifila giddon dizayssaka hayssi misiley qoncisanas danda ees

hayssafe bollan deiza mishile nene be ishin heedzdzuu toho goda bajajjey beettees ha bajajja guyenka makelakkeya mayomayida asati beettoosa

Hayssafe bollan nu beyiza misiley gita kaamey makina bollan deiza biitta kaachchishe deizayssa beyeettes hakaamey sunthayka sinotirageteti di dees.

heyssafe bollan deiza misine gashsha nayti xarapphe bolla dagtarela baraqataraw txidi xaafizayssinne tamarizayssi beettees naytikka uttiday duma gibilan firidayta misiley bessees.

hayssafe bollan de'za mishila nuni beyshin manati woykko oto pashe dumma dumma miisheza ooththiza asati giya ehidi bayzanas othidayssi beettees

Hayssafe bollan deessa tamareta nomi beeshin tamareso mayyiidi tamareso mayo may7 yiidi uttidi tamarizassati beettosona inta guuerakka issi na iya eqqada de7as

Hayssafe bollan dayiza misile nuni xeellishin daro asati gita kaame giddon uttida issa bessees ha gita kaame giddonka uttida asay nam'u bessen uttididi oosona habisatikka oyddati indoko

hayssafe bollan tamareson shiiqidi uttida tamare nayti beettosona hayssatikka duma duma maro mayndi de7osona issini nayassa a xarezeshe deezayssa misile qonxisees

Hayssafe bollan deiza misideyiipeshin makinati nadace tikkizasoy beettees hayssika paydon ichashappe daro gidoyssa hayssafe xeellanas danda'adis

hayssafe bollan de7iza misilen nuni xeellishi nam7u indonayti ha simmi uttidayssa beyettes ha idonayta issi mala mayo maydi de oosona entafe issiniya qoobe qoobada deawus issiniya qammara xire ba hu7a bolla woottada deawus

Hayssafe bollan nu beyiza misiley issi indiya ha simma eqqada poto dendizayssa bessees ha indiyakka ba hu7en qoobe aaththada deawus izippeka guye baggara gita woraybeettees

Hayssafe bolla nu beyiza misiley nam7u indoti ha simuttidayssa beyeettes ha nam7u indotappekka issi niya ba hu7e bolla qoobe aaththada deizayssa beyeettes issi indeyakka haaththe uyesh deizayssa beees

Hayssafe bollan de'iza misile nuni xeellishi nam'u asati beettosona ha nam7o asatappeka sinthe baggan tammi aa atama bolla asho xabasizayssa bessees ha asha sinthenka biira giza ushshay de'ees.

Hayssafe bolla nu beyiza misiley issi gita ucha sinthende iza issi macana i beettawus ha macana naiyakka kusha salo pude micada foto dendizayssa bessees

hayssafile bollan dee'izabishinne gita zumaynne dummu dummo mithati beyettosona hayssa heeranka keeththati aadhdhe gi adhdhis dizayssa hayssi misiley lesses gita zumayka beettes

hayssafe bolla nu beyiza misiley issi addenayi ha simmi eqqidayssa beyettes ha addenaykka samaye shuraabe aaththidi deees izappeka guye bagan dalga wore beettees

Hayssafe bolla baggara nu beyiza misiley daro asati shiiqettidi eqqidi deizayssa beyettes ha asatikka ha simmi eqqididi oosona entafekka guye baggara issi gashe keeththi beettawus.

hayssafe bollan issi na'ayi gammo misile sinthen eqqada potto dendidayssi beettees ha nayakka dabbe bolla borsa oyithada de'awus guyerakka cililo mithati beettosonna

Hayisafe bollan de'iza misile nuni be'eshin ogiyen ooththiza asay mayiza mayo mayda daro asati beettosona hegga guyenka nam'u kaamey beettees issi kaameykka dooya dees

Hayssafe bollan deiza misile nuni xeellishin gita zumappe duge ha aththe gogizayssa bessees ha haaththe garsenka booththa shurabe aaththida nayti pude iza bolla kusha miccidi izgarse gelishe deizayssa bessees

Hassafe bollande iza asasamame beeshi looththa moyo maydi idimettidi ekkidi deyosona inta guyerakka gita zumappe gokkiza haaththe beettees issi niyaka topha banjera mayada dawus

hayssafe bollan de'iza misile nuni xeellishin issi addey haa simmi eqqidayssa beyettes ha addeyka ba kushen gashe haylasho oykkidi de'es manaxirekka aaththidi de'ees

hayssafe bollan de'iza misilezan tama bolla isiindiya asho caacizayssi woykko katxizayssi beettees tama achchera gede bakkanka hara mithay de'ees

hayssafe bollan daro asati shiiqeti eqqidi issiso sinthen bettosonna inta sinthenka cililo maatay de7ees keeththa guyenka cililo gita mithati beettettes

Hayssafe bollan deiza misile nuni xeellishin gita aafo matan eqqidi deiza asati beettosona haaafa bollaka eqqidi deiza asay tammafekka daroosona entika basinthen gamo dunguza pooxa oykkidi de'oosona.

Hayssafe bollan deiza misile nuni xeellishhin issi indiya ha simma eqqada foto dendizayssa beeettes ha indefekka guye baggan gita dalga shuchchi beettees ha shuchcha bollarakka haaththey gogizayssa beettees.

Gita zuma garsen issyadey eqqidisayssi beettees isikka shanta ba7idi dees izaachenka gita zuma laduge gokkiza aaththey beettees.

Hayssafe bollan de iza misile nuni xeellishin gita wora giddon de iza oge beettees ha gita wora giddon deiza ogeyka mince efisiza oge gidishin hayssi worakka beettizay arba mincenko

hayssafe bolla nu beyiza misiley issi indona7i guutha oyde bolla daggafetta uttidayssa beyeettes haraiyakka haaththe giddofe ke7ada meegetada gamo dunguza pooxa aaththidayssa beyeettes

Hayssafe belan deiza misileme beeshi welayka sodo yinbelestin tamariza nayti moochena giza bessabiidi beyshinne xeelishe dizayssa bessees anaytikka paydon tammaf daro

Haysappe bollan ilocha shura bemayida asati oge bolla tidi da igassi beettees hayssata giddonka addeynne indoy deys intiga paydon tammafe derukko

Hayssafi bollan dehiza misile cima asatinne yela ga oykko woxxati asati yiidi mashnalayde salafetti eqqidayssa beyanas dandayettes sinthen diza aabatikka gaabe may7 doosa.

sage binlan asati yiidi salafeti eqqi misigeba mizaqabettizayssi beyettees haasateyappeka heedzdzu aawati pantawudphen qooyeethidi yiidayssa ayssi misiley taas qoncisanas dandayites

hayssafe bollan de7isa misilen nu be7shin cima asati yiidi salafeti eqqidayssi beyttees haysatikka nashinal aydes giidi salafetidi eqqidayssata beyanas dandayettis

hayssafe bolla baggara de'iza misile nuni xeellishin uddufun asati de7oosona ha uddufun asatappe hosupunay salafettidi de'ishin issina enta be ishe deees entafe sintha bagganka yemeracosh misgaba giza gashe keeththe beettawus

Hayssafe bolla nu bediza misiley daro asati salfu sallafettidi deizayssa beeettes hasalfafekka guye baggan deiza hdumma dumma poscheretikka beettosona entafekka ha baggan olli deizayssa beyeettes.

Hayssafe bollan deiza misile nuni xeellishin usuppun asay uttidi deizayssa beyeettes ha usuppun asatappe giddon issi addenai beettees ha addeyka guuth ceeyga malakko basika koppiya aaththidi de7ees.

Hayssape bollan deyxami sina yunigeshon asati yuhuda masakabeti zayssi ubeettees issi udeyakka nayis afa ra gibabpoecidayssa hamusi mon qanqisidees

Hayssafe bollan daro issi mela mayo mayoda asati beettosuna hessatikka timmixife mugidi issife issi mel'a mayo sifisidayssi beettethh kohase kaayiza may7okka may'odi de'oosona.

Hayssafe bollan deizamisilenoni geeshi issi kilebeskayda kuaase kawanchafi weda bolla issife shiif ittide eqqideyssi weettees intas guye waggarakka daro asati de7oosona.

hayssafe bollan deiza misilamibeeshin nam7u dumma dumma kilabesikayiza kowaseka unchati kowaase dheqqisayssi beettees hayssafe issi nayka bootha mayshin issi nayqasse zoo7o may7o mayidi dees

Hayssafe bollan deizaasanani weeshi dumma dumma kowaseka hancheti deyoossana hayssatikka dumma dumma may'o may'di doossana inte giddonka issi aaway qoobe maydi eqqides.

Hayssape bollan deiza misilen zo'o kaame beettees ekano hasta sintheran xompiza mabratenne oyddu goommay deees guyerakka karethazi dhoqu giidi dees

Halsabe bollan soolare awa bolla woththidayssi beettees hayssika mabirate eshin go'etidayssa gita boolekka beettees hayssa guyinka lo'iza saloy beettees.

Hayssafe bollan deiza misilani delishhin mindafe bolla uttidi deiza kushe baattire beees hakushe baattireykka kushe meyazjara deees izaska medho karethanne zo'o walakkakko.

hayssafe bollan nu beyiza misiley ampoole pude simmi eqqidi deizayssa beyettes ha ampoole sunthayka pilips geetettidi paranjethora xaafettidi deees

hayssafe bollan himube7shin hayssa gitaare be7ekkees hayssa achchenka oydenne dumma dumma shugosi dizayssa hayssi misiwe taas qoncisanas dandayides

hayssafe bollan deiza mishilemimi beeshe karethanne zo7o medho walakka oykkida baatire piittees hayssi baatileykka xaraphe woykko sa7a bolla uttidi deeese

Hayssafe bolla nu beyiza misiley itiophiyan giza gita orphiley sa7an shempishe deizayssa beyettes ha horphi laamatanka gita barzafeti de oosonna

hayssafe bolla baggara nu be'iza misiley heedzdzu gita gita baabureti ha simmi eqqidi de'izayssa be'ettes ha baaburappeka sinthe baggara heedzdzu biratati eqqidi deizayssa be'eettes

Hayssafe bollan gita cililo demba giddun itiopphiya gida xoofe xaafettida gita orpheley beettees izaqulenka saloy nizumati geettettis

hayssafe bollan shiiqida misiley giita aspalte giddon issi motore laaggiza addey deees ha motore laaggiza dafekka gede baggan issi addey aspalta shaakkishe deizayssa bessees

Hayssafe bollan deiza misile nuni xeellishin daro asati saykile laaggishe deizayssa beyeettes ha saykile laaggiza asatappeka sinthe baggara issi addey entafe ubbatappe sintheti laaggishe deizayssa beyeettes.

Hayssape bollan deiza misile nuni xeellishi nam7u kaamey gede bishe deizayssa beyeettes ha kaametappeka issi nay sindegida kaththa caani kunthidi bizayssa bessees makinappeka giddo baggara nam7u asay gede bishe deizayssa bessees.

Hayssafe bollan heedzdzu gita asati saykile laaggizass beettees hasay kilasma dhoykka ciilidoka issi aaddeka bash shudasokon shantaba ididees

hayssafe bollan deiza misinan gita celilon kaame geyettes hayssa bollafa celilo safarigon giza bandida oykkida asay geyettetes kaame sintherakappe abronas wodefid giza xuufu dees

Hayssafe bollan beissa nam'o assati cilelo saykile laaggisoy aspalten digayss beettees enta guyinka mithatinne dumma dumma keeththeti beettishede ooson.

Hayssafe bolla nu beyiza misiley heedzdzo asati sinthe baggan eqqidi deizayssa beyeettes ha addetappekka guye baggan baase giza kaamey eqqidi deees h baase giza kaamappekka issi addey wodhdhishe beettees

Hayssafe bollan deyisa misile giita doozeere woykko biitta sugiza kaami beettees hayssas duke baggarakka mithati bettoysoma hamithatikka celilonne adussekko

Hayssafe bollan dey iza misine tamarida asati haydon oydda asati gita saykile laagi zidiza yssi weettees asay kilomedhoyqqa cililo saykilekqo

hayssafe bollan deiza misile nuni xeellishhin nam''u makinay ha izayssa beyettes. ha makinappeka sinthe baggara deizay sinotirake geetettidi xeeygetiza makinakko iza medhoyka zo'okko

hayssafe bolla nu beyiza misile daro fooqeti issife deizayssa beyettes ha fooqetikka keexetti wuro nayssa bessees izappeka guye baggan dalga woray beyettees

hayssafe bollan de7iza misile nuni xeellishin gita foqe keeththey beettees hafoqe keeththekka ootheti wuronayssa bessees izappeka sinthe baggara issi mithi beettashe de7awus

hayssafe bollan deiza misile nuni xeellishin gi ta pooqey eqqidi deizayssa beettes hays pooqa bollaka festale qashettidi deizayssa bessees pooqa sinth baggarakka silke deees silka matan siltha andizeero zeero giza xuufey deees

hayssafe gelandisa asatanan beesshi Karetha muyo may'ti eqqida asati beettosana hayssata sinthenka paydon ichashappe daro maygira komi eqqi dizayssabeyo dandayoos.

hayssafe bollan dubburo oosetishe diza keeththay beettees hayssika keexettidi wuron layssa misilappe beyanas dandayays hayssika giddo katama giddon deees

hayssafe bollan de'iza misile nuni xeellishhin daro asati issi kifile giddon shiiqetidi deizayssa beyetes ha asatikka tamare naytada gosona entafeka issi nay cega addey uttidi deees izi addeykka biranu nega geetetti xeeygetees.

Hayssafe bollan beettiza misile nuni xeellishin gitaha poscherey laXafettidi deizayssa beyettes ha poscherey guye bagganka ai beettees poschera pude bagganka bedebu itophiya kililawi mengistimirti biiro giidi xaafettiday beettees.

hayssafe bollan deiza misile nuni xeellishin daro asati uttidinne eqqidi deizayssa beyettes ha asatikka ha simmi eqqidayssa beyettes entafeka guye baggara issi keeththey beettees

Hayssafe bollan deiza misile nuni xeellishin heedzdzu asay ha simmi eqqidayssa beyeettes ha asatappeka issi nay issinas maxaafa immizayssa bessees ha maxaafa ekkiza naaykka samaye sure athidi deees.

Hayssafe bolla nu be'iza misiley issi kifile giddon namu agay dooreti dooretidi nam7u algay dooreti doorettidi deizayssa beyeettes iza giddonka uttida maca naytikka beettosonna.

Hayssape bollan deiza misilennone seeliheel issi adde ha eqqidi deizayssa geettis ha addape fa guuye magkarankita bussere laqafitte gibbiees habus sere bolla ethmultimetirai teliqo gidi dees.

Hayssafe bollan tamareti yungerasti gelishin asay pattashiza ayssani yiiisideessi peettees bayndashantaka shiishshi woththidi mazaqabish shede ettes.

ihayssafe pude baggan nu beyiza misiley wolayta soddo yumeresti giza gita wulay beettees ha wulappeka garse baggan daro asati de7oosona izanka tamicha tamarawus

Hayssafe bollan issi indiya kushe dimmada eqqida siwelettis hannaka bootha maya mayada eqqada de7awus hannaka astamali gididayssa erenas dandayettis kushenka qalaba kihaathadas.

hayssafe bollan kamare sebeetees tamare sersinthanta goommay sahangelidi dizayssanne cililla maatati medabella dolishe dizaysso beettanas dandaydis

hayssafe bollan nu be'iza misiley issi indiya ha simma eqqidayssa beyeettes ha indiyakka walaka medho diza qamisi aaththada de'awus bollanka gawone gizawaza darabada de'awus

Ayssafi bollan deiza keeththe daro kifile oykkida adurse keeththe gididayssi beettees hayssika samoy midho qalame teettidi dees hemi ti carakka mithati beettettes.

Hayssafe bollan deiza misile nuni xeellishin daro asati ha yishe beettiza misile beettee ha yishe deizayssatikka anjo may7o may7idi de7oosona benta kushenka ciisha oykkidi deoosona.

Hayssafe bollan deiza misile nuni xeellishin gashshe nayti shiiqeti uttidi deizayssa beyettes ha gashshe nayta sintha baggara issi woddate na'i uttidi entas terete nababizay beettees.

hayssafe bollan deiza misile nuni xeelishin tamare nayti shiiqeti utti oyde bolla nibaabe nababizayssa beyeettes entafekka guye baggara maxaafay dooretidi deizayssa beeettes

hayssafe bollan deisa naytan nuni be7shi anta kushin maata oykkidi ekqidi dizayssi beettees intas guerakka ooththa baanere micettidi dees guerakka dumma dumma mithati beettee

hayssafe bollan issi indiya qamise mayada iza bolla qasse booththa koote may7ada eqqa dizayssi beettees hannaka woy astamare gidanas woy haakime gidanas danda'awus

hayssafe bollan deiza misile nuni xeellishin gita kaameti nam7ati ha simmi eqqidi deizayssa bee ha simmi eqqida kaametappeka guye baggara dalga woray de'izayssa bessees

hayssafe bollan nu beyiza misile gita zokkoy oosettishe deizayssa beyeettes hazokka garsenka daro mithati keemettidi de'izayssa beyeettes

hayssafe bollan nu beyiza misiley gita kaamey oge aspalte addise kessizayssa beyeettes ha aspalta ooththonka ooththiza addey ha baggara ooththishe de'ees

Hayssafe gelman gita oge bolla ha kaamennizayssi beyettees hayssafa buro oosettiza oge gita faamayothi shidizayssi beettees izas duge waggaraka qilile maatati deeeshena

Hayssafe bolla nu beyiza misiley dalga aspalte bessees ha dalga aspaltafekka guye baggan gita gitazumati beettosona issi aseyka beettishe dees

Hayssafe bolla nu beyiza misiley tamman nam'a gidiza asati ha simmi eqqidayssa beyettes intafeka guye baggara worenne keeththay beettees inta giddonka issi addey gamo dungu zaqoobe aththidi deees.

Hayssafe bolla baggara nu beyiza misiley nam'o makinati gede bishe deizayssa beyeetes ha makina guye baggarakka heedzdzo asati beettosona entafeka issi nay makina kaasonappekka iqa wothishe deyizayssa beyeettes.

hayssappe bollan de'iza misilen nuni be'ishin issi dunguza may7o mayidade bamba duydi kushe mecetizay biettees hayssika baayfe bolla karetha manutxire aaththidi qoobe oththidi dees

Hayssafe bolqon deiqi misila inibeyshon issi kita kaami daro tubbo xaaxatidi dizayessa ba bolla qaami ekkidi bizayessi beettees heni wakarakka qorporora direttida gibbey dees

Hayssafe bolla nu beyiza misiley daro asati deizayssa bessees ha daro asatappeka guye baggara keexetti wuro nasoy deees entafekka sinthe baggara issi indiya totale hokkada haaththe tikkizayssa beyeettes

Hayssafe bollan deiza misina yunibessiin daro olla beketidi dizayssi beettees a olla bollaka mithati yuuhidi dalage ittidizayssa beettees matanka shuchchay dees

hayssafe bollan deiza misilen nuni xeellishin daro asati shiiqeti diggede bizayssa bessees ha asatipekka guye baggan deiza heedzdzo asati issi mala jaakkette bollara darabididi osona

Heessafe bollan deiza hamissiden cilira gate giddo issi ginbeg ootheti dezayssi beettees hayssika shugora dibettidi dees.

hayssafe bolla nu beyiza misile ichacho asati ha simme eqqidayssa bessees ha simmi eqqida ichacho asatappeka oydati issi mala bollara koote aaththidi de7oosona entafeka issi nay qoobe aaththidi deees

hayssafe bolla issi addey monoisira sidi kushe miic etireyssi beettees izaachchenka macanne adde gooththa qoobe athida dumma dumma asati de7oosona gintika kushe meic etishe doosona